Polece nim neeri bini dosɔ sani ka dosɔ gbubi dali bili ka zaŋdi bini n wuhiri polece nim maa ɔ zaŋla nɛse mat. n lɔ ɔnyiŋgoli ka kpa nin kpari piɛli ka jiranbisa nim ʒan ʒa bi nyaaŋsi.

Bihi n-ye nɛma ka gbibi zuya bɛ nuhi ni wari waa bɛ sɔla binyɛra bɛ shɛhi ni ka niriba ayi piri namda bɛ naba ni ka ninvuɣ' yino bi piri namda ka mɔri bembe ni.

Niriba n-zanzaya ka di ŋmani bɛ zaŋdila mashin tumdi tuma ka gbibi paapu ka kom yirina paapu maa puuni ka do' so gbibi sipiree n-zaya. Bɛ niriba ayi n-gbibi sipiree maa.

Soojanima n-zaya bɛ nyaɣila malifanima ka loori saɣim dɔya ka ko' biɛri ku dondo tiŋa tiŋa ka jidambiisa za di nyaaŋga ni tihi ka tiŋa maa daɣi.

Bii mini ɔ baaba n ʒiya n gbubi bin yara n maa naɔ baaba maa bi pili bi nshaɣu, ɔ mini bii maa zaa n ʒiya n maa n di bin yara maa, bin yara maa n ʒan ʒɛ bini maa zuɣu maa.

Yo niɣi mini zibira nim n guura yɛ niɣi maa galisiya pam, ka lɔɔri zaya zibiranim maa gba galisiya bi kala nyala zaɣi piɛli, ka zaɣi sabinli gabi gabi dini, lɔɔri n za di gbunni mɔɣini n nyɛli la tihi zanzaya.

Daa ni m-bɔŋɔ ka dabba ayi chana ka paɣiba ʒia n-kɔhiri bini ka bia za bɛ tooni m-gbaai gbambila ka ambirɛlanima zaya ka bɛ tam kamantoosi ni alibisanima ni zahim.

Kum ka bɛ zaŋ zali maa ka bɛ shɛba ye liiga sabila ka fulaawaasinima za n-zaya fulaawaasinima maa shɛŋa n-za bɛ nyaaŋa maa ka do so nyaɣi bini za bɛ nyaaŋa ka pili zipili sabinli.

Afanim n zaya maa ka shɛb dabi tiŋa niribaanahi n dabiya maa bɛ shɛb vulila bantabisi ka shɛb pili zipiliti ka ye nɛɛn piɛla n zaya maa bɛ niribi pam n za din ni maa bɛ niribaanahi n dabi tiŋa.

Bɛ sala bini ka bɛ paɣi nɛma pa m-pa Zoya n-tam tamya maa ka bɛ me m-me yiya bɛ na bi pili li gba ka gaɣanima zaa za dini yili shɛli n-za nyaaŋa gba bɛ na me li mi bɛ na bi kpahi taha di zuɣusaa.

Duu n zaya ka bindira nima be pileti nima zuɣu tamya ka kaɣusi zanzaya ka santa teebuli za kuɣusi maa sunsuuni ka bindira tam di zμɣusaa laati be duu maa zuɣusaa ka bɛ yerigi bini soŋ.

Kilaasirum ka bihi mini bɛ chicha ʒia o nyɛla paɣa ka bihi maa paɣiba mini dabba n-gabi taba ka shɛba lara ka shɛba yaai bɛ bɔɣiri zuɣusaa ka kilaasi nyɛ eeh zaɣ' taŋkpaɣu ka shɛba bi ye yunifɔmnima.

Asorinima n-ʒi chɛɛchi ni maa ninkura n-ʒi tooni maa bɛ niriba anahi n-ʒi tooni maa ka shɛba gba ʒi bɛ nyaaŋa ka kuɣu za di ni ka roba sabinli pa di zuɣu ka do so za m-baɣi ba.

Doo mini paɣ'sarili n-zaya ka doo maa ŋmɛri guŋgɔna ka paɣa maa wara paɣa maa sola chinchini ka ye liiga ŋmabila o nyɔɣu polo ka wari waa ka pam o zabiri duhi.

Niriba n ʒaya. n wauchiri kon piuter maa. bi niribi pam n nyɛba ka bi ʒɛya n lihiri kon piuter maa, shabi n ʒakon piuter maa tooni bela maa, shabi gba n ʒanʒaya maa bi zaa lihirila konpiutre maa.

Nyama Galamse ka bɛ niŋdi maa bɛ gbila tiŋa ka kom kpenkpe boɣa maa puuni niriba maa daɣaya pam bɛ niriba pam n nyɛba ka bɛ zaya ni bɛ gbi Galamse maa bɛ niriba pam hali kom kuli palila boɣali maa puuni.

Nin kura n ʒanʒaya. bɛ mini paɣi saribili, paɣisaribili maa kpahila biya. n ʒaya. ninkura maa gba ʒami lihiri nin lina hali bɛ shabi kpala ti kpara kashabi ye cheeni nima ka bɔbi bɔbsi n ʒaya nlihiri niriba

Doo maa gbibila dinyeri pampam wuhiri niriba n yera ka niriba zanza o sani bɛ yela niɛn'sabila sabila ka so gbibi fooni wuɣi o nuuni ka so tabi o zuɣusaa ka paɣa so ŋun zambaɣi o maa pili zipili girin.

Gina duu m bo ŋɔ ka niribi pali din ni bɛ zanzami ka shɛbi niŋ noosi masknima ka shɛbi ye liiga piɛlanima ka shɛb zanza nyaansi.

Gbuɣuma. ayi n ʒaya ka ŋun bala maa doya. n yaagi ɔ man gbani ka sili miinsi be lɔɔri puuni n lihiri ba na ka silimiinsi kpa spese ninkpara ka piɛli zipili gu

Bihi n ʒeya n dɛmdi dɛma bin yɛra maa hali bɛ shaba gbubila binyɛra n dɛmda ka yilindi yila dabba gba Shɛba n za bɛ nyaaŋa maa.

Paɣisarili n-ʒia ka jaŋa pa o naba zuɣu maa. Jɛnsi maa galisiya dinni pam o sani ka bɛ zaya diɛmda hali mɔri zaaha bela dinni ka bɛ ʒia diɛmda. Jɛnsi maa galisiya pam.

Loorikurili n ʒɛya ŋo ka di nyaanga ka fiili tabiya ka niraba anu ʒɛ di tooni ka loori maa ʒɛ niraba maa tooni ka mori ʒɛnʒɛya ka do so zaŋ o nuu tim o pakɛtini ka so mii zaŋ o nuu gbaagi o shee

Bɛ chanimi ka pili zipili piɛla ka gbubi binyɛra bɛ nuu ni m-pɔbisira ka do so gbubi ambirala ka bɛ pɔbisiri binyɛra.

Paɣiba ata mini bia n-zaya ka paɣiba maa ʒi leemunima. Tahali ni leemunima maa be ka paɣa so nyaɣi baaji ka ŋun ʒiri leemu maa kpabi bia o nyaaŋga ka loori za o nyaaŋga ka tihi zaya ka jidambiisa za nyaaŋga.

Loori nima n zaya loori sheŋa tam zuɣusaa lala lora nima maa nyɛla dozim ka Silimiin so za di luɣuli polo ka ye suweta.

sili miinsi ni gban sabila ka ɔ duhiri lɔɔri n kana ti paaki lɔɔri maa. ka sɔ shee ʒi lɔɔri maa nyee zuɣu ka ban kpalim maa ʒi lɔɔri maa puuni, vka gbuɣinli doya, la mɔri beni tihi ni dari ni flawese nima,

Ninkura n-ʒiya ka shɛba zan za be zuɣusaa be pirila be nuhi baŋsi ka pili zipiliti ka be nɛma nyɛ liiga ʒehi ʒehi.

Kichin ni m-bala ka ziŋki beni ka kolibanima tamtam zuɣusaa maa ka bɛ zaŋ picha tam zuɣusaa ka fulaawaasi be dinni ni takɔriti di zaa bela kichin maa puuni.

Duu maa viɛli pam santa teebuli zala di sunsuuni ka dufeya do tiŋa ka sheŋa pa kuɣusi zuɣu ka picha nima tabi tabiya ni pateesa nima ka duu maa puuni viɛli pam.

Do so n zaya ka paɣa so gbubi ŋmanbuɣubila n nyuri komi ka niribi zanzaya n lihiri o ka paɣa maa direesi o zabiri ka bɛ zanza zuɣu saa lihiri ba n nyari bin nyuri bini maa shɛm hali ka so ŋun niŋ gba ka o lam maa.

Niriba n zaya bɛ sheba pobla noosi maasi bia gba za bɛ tooni o gba pobila noosi maasi ka loori za bɛ nyaanga ka niriba gba zanza bɛ nyaanga ka bia maa gbibi bini zaya.

lɔranima ka bɛ paaki zali ka niriba za n-za di gbuni shaba yela liiga sabila ka shaba ye liiga buluu bilaaki ka niriba za n-za loori maa nyaanga

Duu ŋɔ veli pam ,di puuni kuɣu vela gba yaɣiya, santa teebuli ʒala di sun duuni ka flawese tam dizuɣu ka di feya pam pa kuɣisi maa zuɣu

Loori piɛlli n-gariti palli zuɣu ka kuɣa dondo palli maa luɣa ni ka jidambiisanima za di nyaaŋga ka shitɔɣu za di nyaaŋga maa shee ka kuɣa dondo palli maa yaɣili.

Silmiinsi n zan zaya ka lɔra nima ayi zaya loori buluu ni zaɣa ʒee ka silmiinsi maa za loori maa nyaanga loori buluu maa tam la bin ʒee zuɣu.

Din gbaari wuntaŋ n ʒɛya ŋɔ ka paɣiba anahi ʒɛdi gbuni. paɣibi maa pɛlila chinchina ka paɣisɔ zaŋ ɔnuu ni ɔgbaa din gbaari wuntaŋ maa, ka mɔri be dini.

Yili n-zaya maa ka paɣa ʒi yili maa dundoli ni ka ankora zaya yili maa ni dundoli maa ni ka paɣa ʒeya ka tihi za n-zaya yili maa nyaaŋa ka tia za yili maa dundɔŋ ni.

Duu m bo ŋɔ ka kuɣusaa ayi zaya ka fulaawisinim ʒenʒe di puuni ka santa teebuli za kuɣusi maa sunsuuni ka laati gba bɛini.

Duu ŋɔ viɛli pam santa teebuli zala di sunsuuni ka filaawaasi nima tam santa teebuli maa zuɣu ni pileti ka kuɣusi zanzaya ka dufeya nima pampa kuɣusi maa zuɣu ka takoriti gba be duu maa puuni.

Bɛn yara n wurim wurim n-doya ka niribi ʒaya ka nyɔhi tuɣiri dinni, ka jiranbisa. nim zanzaya n gba lura ka niribi pam zan zaya. bi yela neen' sabila n zaya ka nyɔhi tuɣira

Kɔhigɔriba n-chana bɛ bala laakuma ka shɛba za tiŋa ka bɛ pe foolii doli taba chana zoli ka bɛ duri maa.

Doo maa mini niriba n ʒia n dira ka do'so gbibi pipa mini peni zaya ni o sabi ka lara ka ninkurigu maa ʒia n zaŋ sipesi yili o zuɣu ni paɣaba ayi ʒi m miri doo maa ka bindira nima tam tam teebuli maa zuɣu

Nachimbihi ayi n-zaya n-gbubi zipiliti maa bɛ yela Ghana liiga di nyɛla redi yello ka sitaa kɔɣili yelo maa sunsuuni ka nyɛ giriin ka niriba za n-zaya lihiri ba hali so n-zaya yeegi o nɛma zaya ŋɔ.

Niribi guhirimi. ka nyɔhi yira kabɛ guura kapaɣsɔ gbubi gaɣili ka doso mi gbubi. vooibu. ɔ nuuni ka bi guura palli zuɣu. ka bi guuri maa,

Paɣaba mini dabba n zaya dabba maa zala bɛ nyaanga ka paɣa maa gbibi takara n zaŋdi niŋdi dalibila puuni ka paɣaba maa pamla bɛ zuɣu ka sheba pili wiiki nima bɛ niriba pam n nyɛba.

Silimiinsi n zaya Silimiin doo maa yela o moto liiga kala ni o ba moto maa ka paɣa so kpa sipesi ka ʒi nyaanga lihiri o ma so gba mee ʒi o luɣuli n kpa sipesi ʒia ka.

loori n-zaya loori maa nyɛla kala dozim ka niriba tam loori maa zuɣusaa n gbubi gaɣa ka loodi binyara bɛ nyaanga ka bi' so za loori maa yaɣili ka tihi za n-zaya palli zuɣu ka loori maa zaya

Niriba bɛ maanila baanjira, sɔ n di n tamya ni ɔcmali naan nira maa zuɣu saa maa. niribi pam n ʒɛ dini niribi anahi n maa nili maa, bɛ maa ni la naan nira maa.

Du ŋmahi di ŋmani la ɛfikuek n niŋ ka duri maa lura niribi bela duri maa puuni ka di lurina ka tiraatanim zaya ka ka niribi ʒe kpansi n lihiri ba ni kuɣusi kuɣusi maa galisiya pam zaya.

Loori puuni ka Silimiinsi biɛ ka wobiraayi za din ni ka wobigaŋ za bɛ nyaaŋa ka wobi so gba za tooni moɣuni ka niribi maa bɛi ka tihi ku zanzaya ni.

Bɔɣali ka bi gbi n sɔŋ ka do so gbubi bini ni o zan niŋ bɔɣali maa ni ka bihi zanza o nyaaŋa n lihi o bii maa yela liiga yalo ka so dabi tiŋa ka ye liiga ʒee ka shikurubihi zanza o nyaaŋa.

Pali maaniba m-bɔŋɔ be niriba anu n-nyɛ ba ka so tam beni zuɣusaa ka pili zipil'dozim ka so mii kurum ka ye liiga "blue black" ka shɛba za be nyaaŋa.

Paɣiba n ʒaya n wari waa maa.bɛ warila waa ka pa sariti bɛ niribi anahi n nyaba ka bɛ ʒaya n wari waa maa shabi gba n ʒinʒi bɛ nyaaŋa maa. n wari waa

Paɣa mini dabba ayi n-zaya paɣa maa gbubila binshɛɣu o nuu ni ka doo maa tiriti kompiwuta maa puuni nuu m-be konpiwuta maa puuni ka do so zaya lihiri dini o yela liiga sabinli ka shɛba za nyaaŋa ka laatinima ne duu maa zuɣusaa.

Salimzuriba n-ʒia ŋɔ ka bɛ so bi piri namda ka so ʒi kpalaŋa zuɣu n-zaŋ o nuu tim bini ni ka shɛba ʒi bɛ nyaaŋga ka kom zɔra ka mɔri beni ka yiya zanza di nyaaŋga.

Niriba n-ʒiri kum chani maa. Kum maa daadaka maa bara pam. Niriba maa galisiya dinni pam ʒiri o chana. Jidambiisanima n-ku waɣawaɣa zanzaya maa. Zama maa galisiya pam ka bɛ ʒiri kum maa chana.

Soojanima anu n-zaya ka so do tiŋa ka soojanima ayi gbaya lihiri ŋun do tiŋa maa ka so piri han guloofu ka tihi zanzaya ni mɔri ni jidambiisa.

Jiranbisa n ʒaya ŋɔ ka niribi ʒi di pila nim zuɣu ka shabi ʒaya ka da kan da doya ka k sete laatimnim be jiran bisa maa zuɣu saa.

Duu maa viɛlli pam nya ma halli kuɣusi zaa zala din ni ni sitanda teebuli ni takori viɛla viɛla ni fulaawesi viɛla viɛlanima ni dufiɛya nim gba biɛni.